Li nak tabul la, tabul bu weex bu neka ci kaw suuf mungi jakarlu maraj bi. Tabul bi mungi am lu ñuul mungi am nyatti dekk.

Book bii bookgui jaangeh kaii la, book bii nju fa book gui jaangeh kaii la teh mungy am lu bleu ak lu wekh, teh njung fa draw benue cupleh lu daey neka cii taabul bu brown teh book bii njung fa binda the sweet tie and dye.

Li wunye la, wunye bi mungi ñuul mungi neka ci kaw sangokai lu weex.

Li mungi tahaw ci boori garab yi. Taabla bi mungi ameh lu weeh ak lu gërè. Taabla bi nung fa deff ay binda-binda, nung fa deff nit. taabla bi ci ganaaw ay garab nung fa.

Mungy tok dii holeh, benen haleh bu gigain bi ku neka cii kanam mungy tiyeh bookgam ak pen nam, teh haleh yu gigain yii njungy sol mbuba bu wekh ak bu bleu.

Li ai nit nyung fa. Auto yi nyung fa pac taxiyi ak neti nyung fa ak serer ri Gambia bi adama barrow mugi neka si auto bu wheh gena si kaw di wave neti, neti nyu gi torpa si ganaw wam ak guard tam nyung si auto diko torpa tamit.

Nit mongi sol mbuba bu bulu mongi tek loxo bi si denam bi lu mongi am karaw b nuul ak mongi sol chain mongi tawax si kaw karo mu xawa weex tele mung si boram tele bu nuul marag bi den ko painturr painturr bu weex adukta bang fa fili ak contact.

Kerr bii njung kor color, njung kor color, color color yii nekungh behnah, color tableau bii njung kor deff lu wekh, cii kaw kerr bii mungy ameh aiiy palanterre, ak bunta bii njung kor def taiyle bu wehrre, kerr bii njung kor haaj njarri dek, teh kerr bii kaaroh yii njung kor kaaroh bu brow ak lu hawah wekh.

The man is sitting on the bench. There's a ball up and he's wearing a red vest and blue trousers. He's wearing socks and there are others standing behind him with similar outfit and they're standing on Bahama grass. There are white chairs behind them.

Tally ay nit yufay doh nit yu am ay pus pus nyu tahaw ci brij bi di jaay melni kuy romba ay oto tamit nyung fai daw oto admit bufa pak ker tamit mung fa

Le moneika si kow gaabe bu hawa drowe baperie mu nei ham neery yuo feine

Xibaar jigeen bi sol yere bu bulo mo tiyeh el loxom mu teck lomxom si birambi.

Weungh bii mungy ameh aiiy keit, mungy neka cii kawam, yu njull ak wekh, teh weungh bii mungy ameh lu njull ak wekh,

Fi mom palasci ligayekay la ci kaw tabol bi kas nyoung fa ak aye palat aye togou nyoung fa togou you boulo.

Kerr bi mungi ameh colour bu yellow ak lu wekh ak lu xongxo. Kerr bi mungi ameh korget ay garab yu bakh, garab yu grey ak yena yii. Kerr bi mungi ameh palenterr ak bunta bu yellow.

Nyarii dalaa yuu nyoul yii, nyungii sii kaww auto, teh auto bii bout bu wehkla, teh nyarii dalayii nyungii ameh colour bu nyoul.

Li nekka ci lu ñuul, ci kaw lu ñuul. Ci fi mungi am lu weeh ak lu honku tè karo mung ci suuf. Karo bu hawa weeh.

Lii nung kor pack cii kaw yon bii, cii side tam boutique mung fa, teh fii fili kurang tam mung fa, teh suff bii mungy brown.

Li mugii am ay tohgu yu wèèx, ay rido yu wèèx ak si kaw mugii am lu ñuul. Lampa yi ñugii tahal ak mugii am tabull bu green, kapet bu green teh guddi la.

Chaine yii njungy neka cii kaw maalan bu wekh, chaine yii mungy ameh garab bu hawah ohrance.

Payi nyungi teyeh sen banta nyungai doh pul dem suli kena am na ku ganyu sey gai sen nyungi teyeh kess bi di yobuko gigaini nyung sey ganaw.

Haleh yu jigeen yi nyungi dox ci suuf bi bu werta. Palas bi nyum nyepp nyungi neka ci group. Nyenen yangi takhaw.

Haleh bu gigain bii mungy tokk cii kaw bicycle, yenen haleh yii njung cii ganaw dii fohyeh, dii fohyeh cii fohyeh kaii yii, haleh yii njungy sol mbuba bu ohrance ak lu yellow, mbuba bu yellow ak lu hawah...

Le kayee nyung ku def ci packet. Ak lekayee nyung ku def ci kass ak bowl, ta bowl yi nyung ku mbuse, ta si kaw mbuss bi nyung def ay keyet ta luxho muko teyeh.

Garab yi mungi am ci bori tabakh bu weex. Ci garap yi mungi am lu green, mungi hawa ñuul.

Nougui tok ci marsebi nyougui tok cen palasci jayekaye bi nyougui tok ci kaw togouteh bennen togou bou bolou moung ci kanam aye yerreh moung ci palas bi ak aye darap.

Li mungi am nappeh kaay jheen, ta banta yi mungi neka ci birr guage bi. Ci side ui ay garap nyung fa ak keur bu hawa ndaw.

Jigeen bi mungi sul mboba bu bulah kala bu weex. Mungi sul jaro ak kala bu khawa am lu xonxo. Mungi takhaw ci kaw karo. Bunta bi bunta bu weex ak maraj paintur bu weex.

Yon bii aiiy nitt nyufai dokh ak gorre bui dawal bicycle, autor yii tamit njung fa pack, kerr mung fa, ak bidon yii nung cii bohri kerr bii, ak garab yii njung side yon bii.

Caas bi ci kaw taabl nung fa, caas bi mungi ameh juice. Ci kaw lampa nung fa ak celing guy nung ko def lu brown ak lu weeh. Site bi ay nit nung fa nu toog.

Haleh yii njungy tok cii kaw suff bii, kenen kii mungy tok cii pohnoh bii, kenen kii, njenen njii, kenen haleh bu, benen haleh bu gorre bii mungy sol mbuba bu honhu ak tubeiy bu hawah wekh, haleh bu gigain bii mungy sol mbuba bu wekh, haleh bu gorre bii mungy sol mbuba bu hawah green.

Janha yii nungeh wohl cii gehnah bii, kenen kii mungy sol mbuba bu njull ak lu wekh ak kaarlar bu njull, kenen kii mungy sol mbuba bu hawah ohrance ak kaarlar bu hawah ohrance, cii gai sen bopu taa bu mung fa.

Gorr bi mougui tabahk boulock ci kaw souf wi.

Daalar bii mungy neka cii kaw box bu hawa khonhu, teh pahnjeh mung gaii sen bohrre, daalah bii mungy ameh lu bleu ak lu wekh, njaari darlah yii.

Li aye togou nehk la lampa yi nyounge tahal ci nehk bi palantir moungfa aye tabol yi fini mougui goddi tabol yi neka ci kaw karro.

Li mungi ameh bun ta bu ñuul, tè fence ci keur bi pentirr, pentirr bu weeh. Ci biir keur bi garab mung fa. filli kura yi ñung ci kaw.

Njee nii njii daw, njungy sol mbuba bu wekh ak lu bleu, ak kawass bu wekh ak daalah bu wekh, ak legs yu njull, njui daw njungy sol band bu wekh, cii ganaw fence mung fa fence bu bleu, ak nit mungeh duga ci beh benah nehgg.